Chinchina kohabu shee n boŋo chinchina maa ku nyɛla din panpaya ka ku nyɛ chinchina balibu balibu ka bi zaŋ chinchina maa n su roba nim ni ka chinchin koha maa ka o ʒi sunsuuni ka ku niŋ suhupiɛlli n ku lara ka o nyina ku piɛla ka ku yɛ daliya ka di nyɛ daliya ʒiɛ

paɣ' ba n kuli nyɛ ban kuli ʒɛ kpɛŋɔ paɣ' ba maa galisiya pam ka kill ʒɛn ʒɛya ka kuli zan daliyanima kuli yanyai be nyɛgiyani ka kuli yɛ nɛma ka nɛmaa shɛŋa chirisichirisi ka tihi kuli bɛ nimaani ka be kuli niŋ suhipiɛlli n wuɣ' be nuhiŋɔ ka mori kuli gili ni maani

gbanpiɛla nyɛla bin ʒi kpɛ ŋɔ Gbanpiɛla maa galisiya pam ka bi shab ʒinʒi tingbanni ka teebuli ʒɛ bi tooni ka takari piɛla panpa teebuli maa zuɣu ka tuuta yiliya teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka di tingbani maa ni gba nyɛ zaɣ tankpaɣu

Kuliga n boŋo kuligi maa puuni salo ku nyɛla bin bɛ kuligi maa ni n ku bɛ nimmohi ni n yaari salima nim ŋo ka bi shab tam zuɣusaa ka bi ku zaŋ gbambihi n tam n niŋ kom maa ni ka tihi gili nimaani ka bi puuni so so mokuru ka di nyɛ mokuru ʒiɛ

Mɔɣuni binkɔbiri nyɛla ban kuli be Kpɛŋɔ mɔɣuni binkɔbiri maa galisiya pam mɔɣuni binkɔb'so beni ŋuna n-kuli waɣa gari bɛ zaa ka o nyingɔli kuli waɣi bambambam ka mɔɣuni binkɔbiri zaa ha kuli nyɛla ban chɛrisi bɛ ningbuna ka tihi ʒenʒeya ka kom do tingbani ni ka bɛ kpe m-be kom maa ni.

Paɣaba ku nyɛla ban doli taba ka ku kpabi bihi n ku doli taba ka ʒiri binyɛra ka di bɛ kpalansi ni ka so ʒiri boɣati ka di mali luŋa ka shab so chinchina ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka kpabi bi bihi maa ka tihi sa nimaani ka mɔri ka di bɛ nimaani

Paɣa kpɛm n ʒiya Paɣa kpɛm maa ʒimi n ŋmahari bini n chimda ka shɛli tam buɣum ni ka o yaa shɛli n zaŋ niŋ parantɛ ni ka di tamya ka gbambili ʒɛya paɣa kpɛm ŋo nyɛla ŋun so chinchini ka di nyɛ din chɛrisi ka piɛɣu tamya ka dikpuni shɛli ka di nyɛ zaɣ sabinli

silmiin paɣa ni o bihi n ku bɛ kpɛ ŋɔ bi ku biɛni mi n daari bihi bin diɛmdigu n ginda ka bi bihi gba dɔli n daara ka gbambili ʒɛya ka nyɛ zaɣ dozim ka bi ti tanti nima n ku yɛrigi nimaani ka silmiin paɣa so chɛna ka nyaɣa bia ka pool saya ka woya bɛ di zuɣusaa

yiya n ku tiɛ yɛm kpɛ ŋɔ yiya maa nyɛla din galisi pam ka yiya maa ku nyɛ ya waɣala waɣala ka kom dɔ di luɣuli zuɣu yiya maa puuni pilila taha ʒiɛhi ka di puuni shɛŋa pili taha nuɣso ka di puuni shɛŋa pili taha piɛla ka di duri maa ku nyɛ du piɛla

Namda nim balibu balibu nyɛla din bɛ kpɛ maa namda nim maa balibu balibu maa zooya pam ka yaɣa shɛŋa nyɛla din liɣisi liɣisi yaɣa shɛŋa nyɛla zaɣ vakaɣali ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka chinchina doya ka di nyɛla di sula roba nim ni ka namda nim maa ka yaɣa shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka chinchina maa shɛŋa ka di nyɛ zaɣ dozim

palli zuɣu n boŋo ka loori nim ku guuri doli taba bi ku guuri mi doli tabi n nyɛndi taba ka shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso ka shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ka di booi mihi gili ka mihi maa nyɛ zaɣ dozim kadi yaɣa shɛli polo nyɛ zaɣ vakaɣali

Gbampiɛla mini gbansabla n kuli gabi taba m be kpe gbampiɛla maa mini gbansabla maa bɛ yela niɛma ka bɛ niɛma nima maa nyɛ din chɛrisichɛrisi ka sheŋa nyɛ zaɣa dozim ka sheba ʒi tingbanni ka sheba ʒɛ zuɣusaa ka bɛ kuli waɣa waɣa n gari taba.

Tankpaɣu gbibu shee n boŋo tankpaɣu maa gbibu shee loori nyɛla ŋun ʒɛya n mali o nuu n toori tankpaɣu ka tipa nim ʒɛya ka o toori tankpaɣu maa n niŋdi tipa nim maa ni ni bi zaŋ chɛŋ tipa nim maa nyɛla bin nyɛ zaɣ ʒiɛ

Kuligi n boŋo kuligi maa puuni salo nyɛla ban bɛ kuligi maa ni n kuli bɛ kuligi maa ni n kuli Samdi ginda ka di nyɛla bi gbitila salima tingbani maa ni ni bi yihi salima nim maa ka kuli kori tankpaɣu n ku soŋ ka so tamya ka yɛ liiga piɛlli ka bi ku zaŋ bi maʒina n ku zaŋ zali

Paɣaba nyɛla bin ku doli tabi chɛna ka gbubi guuka ka tingbani maa ni n nyɛ tankpaɣu ka tia ka di saya ka zoya ku bɛ bi tooni ka tia saya ka mali vari ka di nyɛ zaɣ vakaɣali

Kom n doya ŋɔ ka kuli galisi Pam ka siliinmiin ŋarima ni sitiima nima ka di kuli nyɛla din bɛ kom maa puuni ka tihi ka di Kuli nyɛla din kuli pɛ lanyi n ku saya ka kuli nyɛ zaɣ' vakahili ka bɛ kuli mɛ yiya n tam zuɣusaa ka di Kuli zanʒɛya

daani n boŋo ka paɣaba ni bihi ku bɛ daa maa ni ka bihi kana n ti ku ʒɛya n ku yuundi ninyula ka bi zaŋ teebuli zali ka zaŋ ʒɛri ʒɛri n pa teebuli maa zuɣu ka bia so ʒiri tahapoŋ ka binyɛra bɛ tahapoŋ maa ni ka o ʒirili ginda ka yuri bɛ bi nyaanga

palli zuɣu n boŋo ka loori nim ku piɛ n doli taba n ku bɛ palli maa zuɣu loori maa nyɛla loori sabinli ka shab tamtam loori maa loɣani ka shab yɛ kootu sabila n bɛ palli maa zuɣu ka loori shɛli bɛ nyaanga ka ku waɣa